salamu alaikum barkan mu da yammaci zanyi bayani ne akan ƙungiyar ka juya baya kar ka nutse ƙungiya ne na ƙasa wanda yake duban yanayi suna ƙoƙari wajen gargaɗin jama’a game da haɗarin da yake cikin tafiya ko tuƙin abun hawa a hanyar da ruwa ya ɓata suna ƙoƙarin wayarwa jama’a kai ta hanyar kafa alamomi wanda yake nuni da idan akwai ruwa kar ka bi wannan hanyar sabida gujewar samun damuwa ko haɗari tabbas akwai haɗari ka shiga inda ruwa ya bata sabida ba a san yanayin zurfin wannan ruwa yaci a wannan gurin ba wanda hakan zai iya kawo barazana ga lafiya ko rayuwa baki ɗaya sabida haka wannan ƙungiyan sun haɗe kai ne sabida wayarwa jama’a da kai wajen gargaɗin su kada su bi hanyan da ruwa ya ɓata sabida za su iya nutsewa wani abu zai iya faruwa da lafiyar su ko rayuwar su baki ɗaya nagode

barkan mu dai zan yi bayani ne akan kula da lafiyar hannu kula da tsaftar hannu wanke hannu yana da matuƙar amfani saboda komai da hannu ake taɓawa duk abun da ka taɓa idan kuma baka wanke shi ba zaka kai bakin ka wanda zai iya kawo maka matsalar kwalara dal dai sauran su yanda zaka wanke hannunka ka cire duk wani dattin da ya kamata da farko zaka buɗe hannunka ka zuba ruwan sabulu ko omo a ciki ka cuɗanya hannunka ka wanke ka wanke ka zo ka cuɗa tsakanin yatsun hannunka ka wanke sannan ka wanke hagu ka dawo ka wanke dama da hannaye biyun idan farcen ka akwai datti ba a yanke suke ba ka bi ciki ka wanke ka ƙwaƙulo dattin ka wanwanke su ka goga bayan hannun da ɗayan hannun ka dawo ka goga ɗayan don ka tabbatar da sun fita daga ƙarshe sai a zuba ruwa a wanke wannan hannun tsaf ruwan sai yayi fari tas sai omon ya fita sannan sai a share da towel tsaftar hannu na da matuƙar amfani sabida duk abunda ka taɓa shi da hannu zaka kai baki to idan har baka tsaftace hannun kaba zaka iya kai abunda bai kamata ba bakin ka Allah bamu ikon kula nagode

Salama aleekum. Barkanmu da yammaci. Zan yi bayani a kan ciiwon kai. Ciiwon kai de alamomi ne na cututtuka daban daban. Yanayiin zuwa daga cututtuka da yawa, misaali na farko shi ne akwai ciiwon kai sabida gajiya, idan mutum yaa gaji, kanshi zai iya yin ciwo, wannan ciwon kai yana nan ne dede gaban goshi ya zagaye kai. Akwai ciiwon kan da yake zuwa ɓari ɗaya, wanda yake zuwa sakamakon, a mata kenan kaman mace za ta bi, wata za ta yi al’aada, yana iya zuwa mata da ciiwon kai, akwai ciwon kai sabida hawan jini, akwai ciwon kai da yake iya zuwa sakamakon jininya sauka, akwai ciiwon kai da yake iya zuwa, dan an shaa maagani baa bisa ka’ida ba. Akwai kuma kalan ciiwon kan da yake zuwaa daidai gaban goshi gurin ido har hanci, wannan dalilin muraa yake zuwa. Akwai ciiwon kan da za'a samu yanayin zuwa gefen ido ɗaya wannan yana iya zuwa sakamakon ciwon shawara. Kaɗan daga cikin ciwon kai kenan. Nagode.

Barkanmu da yammaci. Zan yi bayani ne a kan magungunan gargajiya da ake amfani da su, wajen jinyar mara lafiya, wajen jinyar cututtuka. Magungunan gargajiya tabbas daga ciki akwai masu kyau, wanda sukan iya jinyar mutum idan ya samu damuwa har ya samu lafiya. Kaɗan daga cikin magungunan su ne akwai tafarnuwa; akwai citta; akwai zaiti; akwai maɗaci; akwai gwanda; akwai kanumfari; akwai darbejiya; akwai su magarya, da dai sauransu. Suna da yawa muna amfani da su a yau da kullum, wajen jinyar cututtuka daban-daban. Akwai su zogale, hanyar sarrafa su dai daban-daban. Ya danganci ciwon da ka ɓullo da shi, wanda suka san kan maganin suna bayarwa, da ikon Allah kuma ana samun lafiya. Magungunan suna da yawa. Na gode.

Barkanmu da yammaci. Zan yi bayani ne a kan cuta mai karya garkuwan jiki, bi ma'ana HIV. Wannan dai ciwo ne da ya ɓullo a shekarun baya masu yawa, wanda yana matsayin ciwo ne da yake yaɗuwa daga jikin ɗan’adam zuwa ɗan’uwanshi. Cuta ne mai ƙarfi wanda yakan iya kisa, idan har ba a sha mishi magani, Akwai maganin da aka samu da yake rage yawan cutar a jikin mutum. Hanyar kamuwa da wannan cutar su ne ta hanyar, saduwa, ta hanyar ciki, ta hanyar amfani da wani abu mai kaifi, da wanda idan wanda yake da shi ya yi amfani da shi wanda bai da shi ya zo ya yi amfani da shi zai iya raɓuwa da shi ta hanyar kuma jini. Idan jinin wanda yake da shi misali aka ɗeba aka sa wa wanda bai da shi zai iya kamuwa da wannan ciwo. Ko kuma jini dai ya haɗu ta ko ma yaya mutum zai iya kamuwa da ciwon. Hanyoyin da mutum ba zai iya kamuwa da wannan ciwon ba kuma, ta hanyar haɗa hannu kamar gaisawa, ko shan ruwan kofi ɗaya, ko sumbatar juna, ko dai wasu alamomin da ba zai shafi jinin wanda yake da shi ya taɓa naka ba, wannan cutar ba zai kama ka ba. Na gode.

Zan yi bayani ne a kan jinyan macen da ba ta haihuwa. Jinyan wanda ba ya haihuwa zai iya kasancewa mace ko namiji. Amma dai mostly ta gefen mata aka fi samu tunda su ne masu ɗaukan ciki. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen magance wannan matsalan. Na farko akwai magani, manyan magunguna, akwai magungunan da ake amfani da shi wajen magance matsalar rashin haihuwa. Bayan shi akwai aikin da ake yi a Asibiti, inda akan iya buɗe mahaifan mace, a mata aiki a ciki, duk da sunan samar da lafiya, da ikon Allah za a samu wannan haihuwan. Akwai dai hanyoyi da yawa wanda wasu sukan iya cewa a yi wankin ciki, duk sabida magance wannan matsala ta rashin haihuwa. Akwai dai hanyoyi da dama, wanda sai in ka ziyarci wajen likita ne zai kawo maka waɗannan, sai an duba yanayin ƙarfin da rashin haihuwanka ya yi sai a san wanne mataki ya kamata a bi, wane hanya za a bi domin magance wannan matsalan. Na gode.

Barka. Zan yi bayani a kan asibiti. Asibiti dai ma’aikata ce na kula da lafiyan jama’a. Jama’a ina nufin maza, mata, yara, tsoffi, duka a ciki. A asibiti ana abubuwa da dama. Ana karɓan mara lafiya; ana gwajin cututtuka a tabbatar da wanne ne yake damun ka; ana ɗora mara lafiya kan gado idan yana buƙatan kula da zai sa har sai ya kwana a asibiti sabida a ba shi ingantaccen kula har sai ya samu lafiya ana wa mara lafiya aiki; da dai sauransu. Asibiti kuma suna nan fanni kashi daban-daban ne. Akwai gadajen kwanciya; akwai ma’aikata; mara lafiya ko gurin karɓan mara lafiya; kuma kowane ma’aikaci yana da kayan da ake sawa sabida a bambance su da sauran jama’a, da dai sauran abubuwan. Akwai abubuwan gwaje-gwaje; akwai kujeran tura mara lafiya; da motocin ɗaukan mara lafiya zuwa asibiti sabida a ba su ingantaccen kula har su sami lafiya a asibitin. Wannan shi ne asibiti wurin kula da mara lafiya. Na gode.

Barka. Zan yi bayani ne a kan yadda za ka gane karaya. Karaya ina nufin karyewan ƙashi. Karaya na nan kashi-kashi yana faruwa daban-daban. Na farko akwai karayan da yake karyewa dai guri ɗaya ƙashi ya rabu ya karye daidai tsakiya ya ja layi ya karye daidai. Akwai, na biyu kuma akwai karyewan da yake nan a buɗe, mutum zai karye har ƙashin zai fasa fata ya fito. Karyewa na uku, akwai karyewan da yana mutum zai karye sa’annan tsokokin ciki za su shiga tsakanin ƙashin. Sai kuma akwai tsagewan ƙashi wanda shi ba ya karye ba ne, ya tsage ne yana so ya fashe, amma bai fashe ba. Akwai kuma karayan da yake zama, yana ciki ne amma kuma ba guda ɗaya ba ne, guda biyu ne a kusa da juna. Bi ma’ana, ƙashi na lilo a tsakiya, ƙarami, rabin na can, rabi na can sa’annan akwai wani a tsakiya. Sai akwai ƙari wanda yake kuma shi yana ciki ne. shi ba layi ne dai ba, ya yi gefe, ma’ana yana ciki bai fasa fata ba, da dai sauransu. Na gode.

Barkanmu, zan yi bayani ne a kan garkuwan jiki. Garkuwan jiki abuubuwaa nee wanda za ka ringa yii da da zai taimaka wa jikinka Garkuwan jiki abuubuwaa nee wanda za ka ringa yii da zai taimaka wa jikinka wajen tare cututtuka daga shiiga jikinka. Alaamoomin garkuwan jikinka na da ƙarfi. Abubuwanda za ka ringa yi su taimaka, shi ne ka ringa samun bacci wadatacce, wadatacce, ka ringa shan ishasshen ruwa, ka ringa samun ishasshen hutu, idan kuma kana mura, kana warkewa da wuri, alama ne da yake nuna garkuwan jikinka na da ƙarfi. kana warkewa da wuri, alama ne da yake nuna garkuwan jikinka na da ƙarfi Ka ringa samun hutu ishasshe kaman yanda na faɗa, sabida garkuwan jikin ya saami daman kare ka daga kamuwa daga cututtuka da suke nan, don akwai cututtuka da jawa wanda za ka iya kamuwa da su. Yana da kyau ka taimaka wa jikinka wajen hana cuta shiga jikinka. Na gode sosai. Allah ya ba mu ikon kare kanmu. amin. idan kuma kana mura, kana warkewa da wuri, alama ne da yake nuna garkuwan jikinka na da ƙarfi.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

Zan yi bayani ne a kan, likitocin mata, likitocin abun da ya shafi mata, tsarin tazarar haihuwa wanda ake sawa a hannu (implant) Taƙaitaccen jawabin da zan yi a kai dai shi ne, wannan tsarin. Ana sa shi ne, saboida a samu tazaran, tsakanin wani ɗan da wani ɗa. Ana sawa ne, a hannu a asibiti ake yin shi, likitocin mata su ne masu yi, a sa maka a hannu. Ana son a wata shida, na shekara ɗaya, har zuwa shekara biyar, ana iya sa wa, wa mutum, wanda da ikon Allah dai, idan an sa maka, ba za ka samu ciki ba, har sai ka cire. Amma bayanai da dama yana zuwa a kan cewa, wasu yana iya zuwa musu da matsala, rashin daidaiton jinin al'ada. Kuma wasu a wurinsu yana birkita musu kan, jinin al'adansu ba ya zuwa daidai; wasu yana sa su ƙiba, sosai, da dai sauransu, amma, mafi yawa kaso da yawa kaso daga cikin mata dai sun tabbatar da yana aiki. janaa taimakaawaa waǳen tazaran haihuwaa soosai. Naa goodee.

Barkanmu dai. Zan yi bayani ne a kan jinyan da ake ba wa mata, masu ciki kafin su haihu. Jinyan da ake ba mata masu ciki kafin su haihu yana da matuƙar amfani ma uwa, da abin da yake cikinta. Sabida, da jinyan ne za a ringa duba, ƙoshin lafiyan ɗan da yake ciki da na mahaifiyan da tabbatar da zaman ɗan a ciki, numfashinshi, na uwa, a gwada nauyinta, a gwada ko jininta na hawa ko bai hau ba. Da wannan jinyan ne dai ake samu a fahimci idan, akwai wasu alamomin barazana ga rayuwan uwa ko na ɗan da ke cikinta. Mu tabbatar da ko akwai alaman uwa ba za ta iya haihuwa da kanta ba, sabida a san matakin da za a ɗauka. Yana taimakawa sosai wa uwa da abin da yake cikinta. Sabida hakan ina ba da shawaran mata, da su ringa zuwa wannan, kula da ake ba wa mata masu ciki kafin su haihu, yana da matuƙar amfani wa ɗa, da uwa bakiɗaya. Na gode. Allah ba mu ikon amfani da wannan jawabi, amin.

Barkanmu dai. Zan yi bayani ne kan muhimmancin samun tsaftataccen ruwa. Saftataccen ruwa na da matuƙar muhimmanci da rashin samunsa, na iya kawo barazana ga lafiyan ɗan adam. Rashin amfani da ruwa mai tsafta na iya kawo, cututtuka da dama wa lafiyanmu. Zanen cututtukan su kwalara su amai da gudawa, su zazzaɓin mura, su shawara, taifot kenan, duk ana iya samun su ta hanyan amfani da ruwan da ba tsaftatacce ba, su tsutsan ciki, kaf ana iya samun su a ruwan da ba tsaftatacce ba. Sabida haka, yana da matuƙar amfani, abi duk hanyan da ya kamata, a tabbatar an samo ruwa tsaftatacce. Idan kuma an samu ana tantama a kan tsaftanshi, hanya mafi sauƙi shi ne, a sa ruwan kan wuta ya tafasa, in ya so idan ya yi sanyi, sai a yi duk wani buƙatan da ake so ayi da shi, amma dai a tabbatar ya tafasa. Wannan shi ne hanya mafi sauƙi wajen tsaftace ruwa. Na gode.

Assalamu alaikum. Zan yi bayani ne a kan muhimmancin takawa, a ƙafa. Ba gata ba ne sabida, kana da kuɗi, kana da abin hawa, ka ce kai lallai duk inda za ka je sai a abin hawa za ka yi. Takawan da muke yi da ƙafa yana matsayin motsa jiki ne, yana da matuƙar amfani ga lafiya. Bai kamata a ce daga safe zuwa dare, ba a samu lokacin da ka taka da ƙafanka ka yi zirga-zirga, tsakanin wani guri, da ya kai awa ɗaya ba. Sabida, motsa jiki ne, yana warware jini, yana warware duk wasu jijiyoyin ƙafanka. Duk kana samu, za ka ji ka warware a cikin jikinka. In dai ta haka takawan ƙafa na da matuƙar amfani ga lafiya. Rashin yin sa kuma, ba alkhairi ba ne a jikin ɗan'adam. Mu runga ƙoƙari muna takawa, ko da na awa biyu ne zuwa uku a rana. Kada ya zamana kai daga zama, sai kwanciya, sai abun hawa, da dai sauransu. Yana da kyau a ce dai, kana motsa jiki sabida shi ma, motsa jiki ne. Na gode.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

Assalamu alaikun, zan yi bayani ne a kan gabatar da abinci wa yara. Ya kamata a fara gabatar da abinci ne wa yara daga wata shida bayan an gama ba su iya nono na wannan lokacin na wata shida. Daga wata shida ya kamata a fara gabatar masu da abinci, abinci masu kyau da ƙara lafiya, irin su ganye, ganyayyaki, kayan lambu, su kunu, maiwa ne, dawa ne, su kunun alkama, su shinkafa dai da za samu dai a ɗan markaɗa su, a ringa yi musu irin su wake, su pear, su kayan marmari haka ƙanan su ɗan lemu, ayaba, pear, su ƙwai, su mangwaro, su apple. Duk wani abinci dai da yake da amfani ga lafiya, musamman ruwa. Ruwa shine na farko a cikin list na abun da ya kamata a fara gabatarwa da jariri bayan ya yi wata shida yana shan iya nono. Ruwa na da matuƙar amfani ga lafiya. Sabida haka bayan nono, sai ruwa daga ruwa sai abinci, abinci kuma ba masu nauyi za a tafi straight ba kamar yadda na faɗa, za afara da su kunu, ganyayyaki, su nama, su hanta, kayam ciki ƙanana ƙanana masu laushi, su kayan marmari. Na gode.

Assalamu alaikum barkanmu da yammanci zanyi bayani kan hanyoyin da akebi wajen wajen keɓance wanda ake zarginsu da wani cutanda zai iyya yaɗawa jama’a. Ko hanyan da za’abi wajen yaɗuwar cuta a tsakanin al’umma. Abu na farko dai shine a yawaita wanke hannu da sabulu bayan anwanke a rinƙa gogewa a tsaftataccen ko gogaggen wuri. A rinkashan ruwa isasshe saboda kar a rinka samun karancin ruwa a cikin jiki. A rinka amfani da sabulun da zai wanke kwayoyin cuta daga hannun mutun a rinka yawaita wanke hannu. Bayan wanna kuma akwai tazara tsakanin mutun da ɗan uwanshi, baya ga haka a rinka barin kofofi da wuduna iska ya rinka shiga da fita kada ya zamana numfashi na cunkusuwa guri ɗaya I rinka samun iska yana ratsawa a tsakani. A kiyayi gaisawa hannu da hannu sabida akwai cututtukan da daga zuwa hannu zai iyya raɓan jama’a. sannan abu na ƙarshe kuma mafi mahimmanci aguji taruwan jama’a a guri ɗaya. A guji abinda zaisa jama’a su taru, cututtuka da yawa zasu yaɗu a cikin al’umma. Nagode

Assalamu alaikum zanyibayani ne akan lurada yanayin girman yaro, kaɗan daga cikin abubuwan da akebi wajen duba girman yaro shine gwada tsayi. Ta hanyan gwada tsayinshi anayin wannan ne ta hanyan rubuta numbobin ajikin gini da ko wani lokaci koda zasuyi tako bayan wata ɗaɗaya ko wata uku uku zaizo ya tsaya ajikin wannan ginin agada yadda ya ƙaru, sabida arinka lura da yanayin girmanshi da yayi. Bayan gwadawa a jikin gini akwai amfani da tef wajen gwada wannan tsayin. Bayan wannan tef akwai bayan wannan tef akwai abun gwada tsayi haka wanda ake rubutashi a jikin ittacen wanda akafi sani da rula, shima yaro yakan iyya zuwa ya tsaya kusa dawannan saboda akwai nambobi ajikin inda za’aga yanayin girmanshi. Bayan gwada tsayin kuma akwai gwada nauyi, sabida yanayin girman yaro yanayin ƙarin girmanshi da zaiyi, so akan iyya lurada yanayin igirman yaro ta hanyan nauyin shine da kuma tsayinshi. Yanada matuƙar amfani lura da wannan yanayin saboda aga ko suna girma cikin sauri, ko akwai abubuwab da za’a ƙara inganta lafiyansu kama daga abinci, da hanyoyin kula da lafiya. Nagode

Assalamu alaikum zan yi bayani ne a kan kintace ana nufin bi ma'ana kaman mutum ya yanke abu kaza zai iya faruwa, abu kasa zai iya faruwa kuma wasu su kan zo su faru wasu kuma ba sa faruwa to kintace ba gaskiya ba ne zan dai yi bayani a kan kintacen gaskiyan shi da kuma abun da ya danganta shi da lafiya ƙwaƙwalwa kintace abu ne wanda yake faruwa ya fi yawan faruwa a mutanan mu na da me da abubbuwa da daman nan za su faru sukan iya yi aiyanawa a ran su abu kaza ne zai faru abu kaza zai faru da kai abu kaza zai faru da kai alhalin kawai suna faɗa ne wanda yana iya shafan lafiyan ƙwaƙwalwan wasu da suke yarda da wannan kintatan da wasu suke yi kaman malaman tsibbu hakan a ka yi a zo gurin su mai zai faru nan da shekara kaza sai ka ga sun lissafa kaza zai faru da kai kaza kaza alhalin kuma babu tabbacin a kan wannan kuma yakan iya taɓa lafiyar ƙwaƙwalwan jama'a wannan shi ne taƙaitaccan bayani da na yi a kan kintace wanda ba gaskiya ba ne amma yana taɓa lafiyar wasu jama'a allah ya bamu lafiya ya kare mu daga wannan abun amin.